Amea ɖewo le eŋu me va egbe me. Atiglinyiwo le afi ma, atiglinyi woame wonye, atiwo le afi ma fuu, egbewo hã le afi ma fuu.

Elãhawo le aŋu wɔm le egbe dzi. Dzata le eme. Enyi hã wo le eme. Enyi ɖeka le anyigba. Dzatawo sɔ ɖe eŋutsi. Ɖeka lé eƒe dzo sesiẽ.

Teƒe aɖe le edzo, eʋuo yio le afima fĩa, exɔ geɖe hã fĩa. Adzidzɔ tsotsom, ati aɖe le afima.

Ame gbogbo aɖewo nɔ tsi kum. Nyɔnuwo le afi ma. Ŋutsuwo hã le afi ma. Gagbawo le wo gbɔ. Tɔkpowo hã le wo gbɔ. Ame ɖeka hã nɔ tsi trɔm ɖe tɔkpo aɖe me.

Ame aɖewo le nuɖuƒe. Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe nuɖuƒe la. Eɖɔ gaŋkui ɖevi aɖe kɔ nuɖuɖu kɔ nɔ nume dem nɛ. Nuɖuɖuwo le agba me le woƒe kplɔ la dzi. ekplɔ hã le wo gbɔ.

Amewo le dɔwƒe wodo awu dzi trala. Kuku le ta na wo. Wokɔ asiwui hã ɖɔ ɖe asi wo le gakpo aɖe ɖe asi tso dziƒo va anyigba.

Ame eve le takoƒe, ameɖeka nɔ anyi ɖi kɔ avɔyi tsɔ ɖe kɔme, ameɖeka le machine ɖe asi, heɖɔ kuku ɖe ta heɖɔ gaŋkui hã hele machina ɖe asi.

Ame aɖewo le tsitsrenu ameɖeka le gaxɔme edo awu dzĩ tso dzi. vanyigba ameɖeka hã le nukplɔm amegeɖe dó awu yibɔ

Ame aɖewo le atsƒu to. Ame eve nɔ sɔ dzi. Ŋutsu aɖe le sɔ la ƒe ta ɖe asi. Nyɔnu aɖe le esɔ ƒe ali ɖe asi. Nyɔnu eve nɔ anyi ɖe sɔ la dzi.

Ɖevi aɖewo kple ametsitsi ɖeka ŋutsu, ŋutsu la nɔ anyi, ɖevi lawo le tsitre nu ekplɔ le woƒe ŋkume, nuŋlɔti le ɖeka si agbalẽ hã le kplɔ la dzi.

Nyɔnu ame ave tɔ ɖe atikutsetsewo dome yi ke la agbawo me. Atikutsetse vovovowo atɔtɔ le afi ma, aŋtsi le afi ma, mango le afi ma e nyɔnuawo tɔ ɖe aŋtsi kple mango la wo dome.

Kɔdzidɔwɔla aɖewo le agbɔsɔsɔ me le takpekpe me, le woƒe dɔwɔƒe. wo katã wodo awu ʋɛ̃, ye wolé woƒe dɔwɔnuwo ɖe asi. Amea ɖewo nɔ anyi eye amea ɖewo le tsitrenu.

Amehatsotso gã aɖewo le xɔ aɖe me, eŋu le afi ma, ame geɖee do awu ʋi ame aɖewo do awu dzɛ̃, woɖɔ kuku ɖe ta. Maɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃ ɖe ta. Xɔ la lolo ŋutɔ.

Ame aɖewo le aƒe aɖe me, ame ɖeka lé sona pana ɖe asi kɔ da ɖe anyigba, ebɔbɔ li ɖe asi, edo awutewui. Batteriwo le egbɔ.

Amea ɖewo le bɔl ƒom, nɛt le afi ma, gakpowo ƒo xla wo, mea ɖewo do awu ʋɛ̃, mea ɖewo do awu gbemumui, mea ɖewo do afɔwui yelo, mea ɖewo do afɔkpa dzɛ̃, mea ɖewo do afɔkpa yibɔ. Ame ɖeka yike do afɔwui yelo kɔ afɔ yi dzi.

Amewo le dɔwɔƒe. Ame eve wonye. Woɖɔ kuku ta. Ame ɖeka bɔbɔ hele dɔ la wɔm. Ame ɖeka le tsitre nu le dɔ la wɔm. Gakpowo le woƒe ŋkume fũuuu le dɔlaƒe.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖi. Nu tɔtɔe le agba me. Bɔkiti aɖe le egbɔ. Nyɔnua bla ta. Elé hɛ ɖe asi. Eta vɔ ɖe ali. Kubɔtu le egbɔ.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi kple ɖevi wɔme etɔ̃. Ɖevi wɔme etɔ̃a wo le tsitrenu wonye yevuviwo. Ekplɔ aɖe le wo gbɔ. Kapwo le kplɔ la dzi kple nu vovovowo. Nuŋlɔtiwo le dzi, pencil kple penwo katã wo le kplɔ la dzi.

Ɖevi aɖewo nɔ nu ɖum. Wonye ɖevi wome ene. Ame ɖeka bla ta kple avɔ, ame ɖeka do awu blu, ame ɖeka lé agba ɖe asi. Ame ɖeka kɔ eƒe asi de agba la me ye ame ɖeka kɔ asi tsɔ nu.

Ame geɖewo le dɔwɔƒe. yevu kple ameyibɔwo. Yevuawo ɖɔ kuku ɖe ta. Atrakpi le wo gbɔ. Kɔntena gã aɖe hã le wo gbɔ. Wo le tsitre nu.

Atikutsetse gbogbo aɖewo le nudzraƒe. nyɔnu aɖe le wo gbɔ enɔ anyi ɖe zikpui dzi. basiketi le egbɔ wo le wɔme eve ɖea si. Ɖusi kple mia henɔ nu kom.

Yevu gbogbo aɖewo le hatsotso me. Aɖaka le wo gbɔ. Wodo kot. Ame aɖewo nɔ anyi. Ŋutsu ɖeka dze klo ɖe ame yiwo nɔ anyi la ƒe ŋkume.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi lé ehɛ ɖe asi, ekɔ naɖe ɖe eƒe mia bɔ mekɔ ehɛ la kpam. Nuɖuɖu aɖe le agba me le tɔkpo aŋe tɔkpo aɖe dzi, gaze le afi ma, gatsi le gaze la me, kusi le afi ma, aŋe tɔkpo woame eve, kolpɔt hã le gbɔ.

Ɖevi aɖewo le hatsotso me henɔ anyi ɖi wonɔ anyi ɖe atrakpui aɖe dzi, kotokuwo le woƒe ŋku me, gbeɖuɖɔ aɖe le woƒe ŋku me, ŋgo aɖe hã le woƒe ŋku me si ke le yibɔ

Yevuwo le dɔwɔƒe le gbɔsɔsɔ aɖe me. Woɖɔ helmeti ɖe ta. Ame aɖewo do awu dzɛ̃, ame aɖewo kɔ helmeti dzɛ̃kɔ de ta ye ame aɖewo kɔ helmeti ʋi. Wokɔ reflɛta do ɖe awu la dzi.

Eŋu aɖewo kpɔ afɔku. Eŋu ʋi kple eŋu dzɛ̃. Eŋu ʋia ƒe axadame bɔ yi ɖe eme ke eŋu dzɛ̃a ƒe ŋkume gbã. Amewo tɔ ɖe tsitre nu le afi ma.

Nuɖuɖu, abladzo tɔtɔe le edzi, makruni hã le edzi, elã le edzi, sabala hã le edzi atadi le tame nɛ

Ati ɖewo ŋe ɖe anyigba, rabawo le afi ma, egliwo le afi ma, atiwo hã le afi ma, ati mumuwo, raba kawo hã le afi.

Ame aɖewo le dɔwɔƒe wodo awu, wodo awu vi ɖe edzi ye amewo do kuku ɖe ta amewo bɔbɔ nɔ anyi hele dɔ la wɔm ame eve le tsitrenu

Ameha aɖewo tɔte ɖe etsikuƒe aɖe. Ame aɖe le aŋegba ɖe asi. Aŋegbawo le anyigba fuu gagbawo hã kpe ɖe eŋutsi. Nyɔnu lolo aɖe hã tɔ ɖe afi ma. Eŋu gã aɖe eyi ke nye etsi ŋu hã tɔ ɖe afi ma ele dzie. Ame aɖe bɔbɔ nɔ tsi la trɔm ɖe galɔn ɖeka me.

Ame aɖewo le me ɖum le gbɔsɔsɔ me, wota vɔ ɖe ali ye wobla ta. Wosa nuwo ɖe woƒe afɔ, ameɖeka sɛɛ ɖe afɔ ɖeka ke ame mamleawo sɛɛ ɖe afɔ eveawo katã. Ameaɖewo le titrenu le eʋu ƒom.

Nyɔnu yevu aɖe kple ɖeviwo le tsitre nu ɖe aƒe aɖe me, nyɔnu yevu la ɖɔ gaŋkui yibɔ. Ŋutsuvi aɖe do awu dzẽ tɔ ɖe afima medo afɔkpa o, ɖevi mamleawo wole nyɔnu yevu la henɔ atuu wɔm nɛ.

ame aɖewo ŋutsu ɖeka bɔbɔ ɖe afima ɖeviwo le egbɔ ɖevi wɔmetɔ̃ nɔ anyi mamliawo le tsitrenu

Eŋuwo ƒe afɔku. Eŋu dzɛ̃ kple eŋu yi. Eŋuʋia ƒe axadame bɔ yi ɖe eme. Eŋu dzɛ̃a ƒe ŋgɔgbe gbãa tu ɖo ɖe anyigba. Eŋua ɖewo le megbe ɖaa. Eŋu gã kple eŋu vi. Ame ɖewo doa awu ʋi, ame ɖewo tɔ te ɖe afi ma hã le moto dzi.

Ɖevi aɖewo kple ame tsitsi aɖewo bɔbɔ dze klo ɖi. ame aɖewo do awu ʋi, ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo do awu dzi. Flawa le wo gbɔ, egbe aɖe hã le wo gbɔ. Ame aɖewo do asiwui ʋi, ame aɖewo do asiwui gbemumu. Ɖevia ɖeka nɔ nu kom eɖa kpɔyɔ le ta nɛ.

Ame aɖewo le bɔl ƒom. Wodo awu ʋi kple nika yibɔ. Ame aɖe do afɔkpa dzi. ame ɖeka kɔ afɔ yi dzi. edo afɔwui yelo.

Ame aɖewo le hatsotso me. Ame ɖeka ko nu dzi kɔ bla ta. Wo le tsitrenu. Katin le esi. Nyɔnu aɖe le afi ma do awu dzi ɖevi aɖe le eŋgɔ do awu dzi.

Ɖevi aɖewo va tsikuƒe, wolé tɔkpo ɖe asi. Ŋutsuvi wome etɔ̃ le wo dome, nyɔnuvi ɖeka bɔbɔ ɖɔ kuku ɖe ta. Ŋutsu etɔ̃wo le tsitre nu do dogoe le tsi la kum.

Nyɔnuvi aɖewo le ablɔ dzi. Wodo afɔkpa, ta avɔ ɖe akɔta. Ŋutsuvi ɖeka le wo dome wo le nuwo ɖe ta le gbɔsɔsɔ me.

Ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba ye nye yevuvi. Eŋu aɖewo le gbɔ. Le nutata kple ame aɖewo hã le gbɔ le afi ma nenema. Elé nufafa aɖewo ɖe eƒe asi, nɔ ekpɔm dzũu.

Ame aɖewo le dɔwɔƒe. Gakpowo le wo gbɔ. Atrɔkpui yi ke wowɔ ɖe gakpo ŋu la tɔ ɖe afi ma. Ame geɖe do awu yibɔ. Woɖɔ hemeti ɖe ta.

Yevu nyɔnu aɖe le aƒe me, elé aha ɖe asi. Ele tsitre nu, tɔ ɖe yeƒe xɔme. Agbawo le egbɔ.

Kente vɔwo le gbɔsɔsɔ me, dzɛ̃kple ʋi, yibɔ kple gbe mumui. Nyɔnua ɖe nɔa nyi ɖe wo gbɔ kɔ abɔ ɖeka da ɖe edzi, henɔ nu kom ziɔ ta ɖi

Zikuiwo le xɔ aɖe me. Ekplɔ le woƒe ŋkume. Enuwo le kplɔ la dzi ye agbalewo le kplɔ la te. Ati aɖewo le xɔ la me.

Amewo le dɔwɔƒe le agble me. atigbewo le wo gbɔ fuu. Nyɔnu eve tɔ ɖe atiawo gbɔ. Ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe afi ma.

ɖeviwo le sukuxɔme le gbɔsɔsɔ me wo nɔanyi ɖe zikpiwo dzi agbalawo le wóƒe ŋkume yevu aɖewo nɔ wó dome ame aɖewo tɔɖe ʋɔtru la ŋukume

Enudzraƒe gã aɖe. Amewo tɔ ɖe afi ma. Ame eve le moto dzi. Nyɔnu kle ɖevi aɖewo tɔ ɖe afi ma. Eŋu hã tɔ ɖe afi ma.

Ameawo le dɔwɔƒe le takpekpe me, yevuwo wonye. USA flaga le afi ma, ekplɔ̃ le afi ma, zikpi la fi ma, etsinokap si ke nye “glass” hã le kplɔ̃ la dzi.